Yeya ma tye ka cere i wi pii gin aryo ngat acel ocung i wi yeya ngat acel obedo abeda pii mu gure ti mol

Dano matye ka coko matafali, acel ocung cok ki agulu, gitye gin adek, acel tye ka loro gadi gadi woto ki onyo matafali piny

Amuka ma tye ka cam i lum i bunga madit yadi ma tye ka ngette tye madwong amuka tye gin adek

Ot ma kigedo mabor lamal tye madit, yat otit bene tye ingette tye gin angwen ento wang otte maraya.

Daktar matye ka miyo kony ikom latwo woto ki pimo bade latwo omako cing daktar dok ngat acel ocung woko

Dano ma tye ka wot iyo ma pii tye inget odigi, yeya bene tye, mukene tye ka ito cere dano madwong iteng pii.

Lee ma tye ka wot i lum piny bene otwo gitye gin angwen tungi tye macek yitgi bene col.